Okapomba oko kamwe komiilongitho noka simana noonkondo molwashoka oha ke tu kwathele mokutweetela omeya popepi ngoka hatu longitha mokunwa, okutekela piimeno opo yaa se kenota noshowo okulongekidha iipalutha yetu.

Oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe, molwashoka ohashi tu kwathele mo ku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili. Ohatu shi longitha moku landa iizalomwa opo tu siikile omalutu getu, nosho wo iipalutha opo twaase kondjala.

Ombaanga ya Nedbank oyo dhimwe dho moombanga dhomoshilongo shetu oha yi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili nosho wo kaakwashigwana moka mwakwatelwa woo naateleki yuupana.

Oshipundi osho shimwe sho miilongithomwa sha simana noonkondo, molwashoka ohashi gandja omutumba guli nawa kaantu. Oho vulu okukuutumba ko uuna to tala oradio yomuzizimba nenge wu na okambo koye hoka wa panda to ka lesha.

Oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka ohayi vulu okukandulapo omaupyakadhi giili nogiili. Moka mwakwatelwa okulanda omiti opo aantu yamone epango lili hwepo , iizalomwa noshowoo iipalutha opo aantu yaase kondjala.

Oshimaliwa osha simana noonkondo, molwaashoka otashi tu kwathele mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu ngaashi okufuta oosikola dhaanona, opo ya mone elongo li li hwepo, okufuta omeya noshowo omalusheno.

Okapomba oko kamwe komiilongitho noka simana noonkondo molwaashoka ohaketu kwathele mokutu etela omeya popepi ngoka hatu longitha moku longekidha iipalutha yetu, gokunwa noshowo oku tekela iimeno opo yaase kenota.

Ombanga yaStandard oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gaayoolokathana. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa isindanomwa yi ili noyi ili ngaashi oohauto.

Muuyuni wonena ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu ,miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola odhindji dhatungwa nawa nohadhi landitha iinima ya yoolokathana moka mwakwatelwa iipalutha oshowo iizalomwa.

Oshimaliwa ohashi kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu. Ohashi tu kwathele mokufuta omeya, omalusheno, oosikola dhaanona opo ya mone elongo li li hwepo noshowo okulanda iizalomwa niipalutha, opo aantu ka ya se kondjala.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noyi holike noonkondo molwaashoka konyala kehe ethimbo ohayi kala yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yi ili noyi ili. Ngele owa pumbwa ekwatho shina sha nepungulo lyoshimaliwa kwatathana nayo konola nohamano noyimwe ondatu nonola ohamano nonola ohetatu nondatu.

Ombaanga yaStandard bank oyo yimwe yo mombaanga ndhoka hatu adha moshilongo shetu noya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili ohayi kala yina omathigafathano moka hamu sindanwa iisindwanomwa yi ili noyi ili ngaashi oshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka oyimwe yomoombaanga dho moshilongo shetu, noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi kala yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yi ili noyi ili. Ngele owa hala ekwatho shi nasha nepungulo lyoshimaliwa, kwatathana nayo konola hamano yimwe, ombali omugoyi nomugoyi, oyimwe nombali, onola nonola.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu ndjoka yi holike noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana moka mwa kwatelwa wo noosikola. Ohayi kala wo yi na omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yi ili noyi ili ngaashi iimaliwa.

Muyuni wonena ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola dhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi omiiti, iilongitho iipalutha nosho wo iizalomwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu, noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili. Otayi tseyitha eshina lyokoopaleka ndyoka lya li li na N$ 1 999, ngashingeyi oli na N$ 1 799.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noyasimana noonkondo oshoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ohayi gandja wo iipalutha kaanaskola opo kaa ya se kondjala.

Ombanga ya venduka oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noyiholike noonkondo molwashoka ohayi kala yina omathigathano omawanawa moka hamu sindanwa iinima yili no yili ngashi oshimaliwa, oongodhi nosho wo oohauto.

Oombaanga yaNedbank oyimwe yomoombanga dho moshilongo shetu noyasima noonkondo molwashoka, konyala kehe ethimbo ohayi kala owala yina omathigathano moka hamusindanwa iisindanonwa ya yoolokathana ngaashi iimaliwa nosho wo oohauto.

Ombaanga yaFNB oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu. Notayi tseyitha eshina lyokuyoga lyedhina Samsung lyookilohalama hetatu ndyoka lya li li na oodola dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi, ngaashingeyi oli na omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oshimaliwa osha simana noonkondo molwaashoka kehe gumwe okwe shi pumbwa monkalamwenyo, opo a vule oku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili ngaashi oku landa omiti, opo aantu ya mone epando lili hwepo noshowo okulanda iipalutha, opo aantu yaase kondjala.

Ombaanga yaWindhoek oyo yimwe yomombaanga dhomoshilongo shetu, yasimana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa iinima ya yoolokathana ngaashi oongodhi.

Mongashingeyi oshimaliwa osha simana noonkondo miitopolwa yiili noyi ili moshilongo shetu. Otamu adhika oositola dhoka hadhi landitha iinima yayolokathana moka mwakwatelwa iikutu, iikulya noshowo iikunwa.

NedBank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano gayoolokathana moshilongo shetu. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa iinima yi ili noyi ili.

Owuna iimaliwa yoye tayi kana esiku nesiku na kuna mpoka toyi pungula? Kwatathana na Martha Negonga, gumwe gomaaniilonga yoko NEDBANK, opo ekukwathele okupungula iimaliwa yoye, dhenga konola nohetatu noyimwe, one noyimwe nonola, onola noyimwe nontano nomugoyi.

Ombaanga yaStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu, noya simanekwa noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili. Ngele owa pumbwa ekwatho shi na sha nelongitho lyombaanga yawo, kwatathana nameme Adeline Markus, nosho wo meme Helena Mbondi.

Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika omahala gomalandithilo. Moka aantu haya yi ya ka landithe iilikolomwa yawo yo ya wape yi imonene mo iimaliwa ya gwana yokufuta oosikola dhaanona yawo.

Owu na iimaliwa yoye tayi kana esiku nesiku na owa nyengwa mpa toyi pungula? Kwatathana nombaanga yoStandard yimwe yo moombanga dhomoshilongo shetu ndjoka hayi tu kwathele mokupungula iimaliwa yetu, opo tu yande uumbudhi moshilongo shetu.

Oomvula tadhiya dho tadhi yi lyo nehumo komeho osho ngaa tali ende tali ya. Monale aantu okwali haya longitha oolamba dhomahooli mokuminikila uuna yeli momilema ashike mongashiingeyi aantu otaya longitha omalusheno.

Egumbo kehe lyopashinane oli na ehala lyoka li na iipundi noshowo iitaafula yi li melandulathano mo omohamuthikilwa kaantu uuna taye ya oku talelapo ngele otatu shi tulele pamuthigululwa kalo otatu vulu oku li luka oshinyanga.

Ombaanga ya Standard bank oyo yimwe yomombaanga dhomoshilongo shetu nohayi gandja omakwatho giili nogiili komahangano ga yoolokathana, ohayi kala woo yina omathigathano moka aakuthimbinga haya sindana iisindanomwa ya yoolokathana moka mwa kwatelwa oshimaliwa.

Oshimaliwa osha simana noonkondo molwaashoka ohashi tu kwathele moku kandulapo omaupyakadhi gi ili no gi ili moonkalamwenyo dhetu moka mwa kwatelwa oku futa iipangelo, opo aantu ya mone epango lili hwepo, ohatu shi longithwa wo moku landa iipalutha, opo aantu yaa se kondjala.

Mongashiingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola dha yoolokathana no hadhi landitha iinima yi ili noyi ili. Moka mwa kwatelwa iizalomwa, iikulya osho wo iikunwa.

Ombaanga yaStandard bank oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu, no ya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho ko mahangano gi ili nogi ili. Ohayi kala woo yina omathigathano, mpoka ha mu sindanwa, iisindanomwa yi ili noyi ili, ngaashi iimaliwa.

Mongashiingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola dhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana moka mwa kwatelwa iilongitho, iizalomwa nosho wo iipalutha.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dho moshilongo shetu yasimana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili no gi ili komahangano gayoolokathana. Ohayi kala wo natango yina omathigathano moka hamu sindanwa iinima yayooloka ngaashi oongodhi.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi oli nogi ili komahangano ga yoolokathana. Otayi tseyitha nduno ethigathano moka tamu sindwana embo lyomishangwasiku.

Muuyuni wonena ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu miitopolwa yili noyili moshilongo shetu otamu adhika oositola dhayoolokathana ndhoka hadhi landitha iinima yili noyili moka mwa kwatelwa iizalomwa, iipalutha noshowo iikunwa.

Egumbo kehe lyopashinanena olina ehala ndyoka hali kala lyayela na olyalongekidhwa nawa ano lina iipundi nosho wo iitafula mo omo hamu thikilwa kaantu mboka tayeya okutalela po, ngele otatu shitalele pamuthigululwakalo otatu vulu okuliluka oshinyanga.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka ohatushi longitha mokukandulapo omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu, moka mwa kwatelwa okufuta omalusheno, omeya, okulanda iipalutha opo aantu yaase ondjala, noshowo omiti opo aantu yamone epango lili hwepo.

Muuyuni wongaashingeyi uuna kuu na oshimaliwa oto hupu nuudhigu. Miitopolwa ya yooloka moshilongo shetu ota mu adhika oositola dha yoolokathana ndhoka tadhi landitha iinima ya yooloka ngaashi iizalomwa, iipalutha noshowo iikunwa.

Owuna iimaliwa tayi kana esiku nesiku , nowanyengwa mpa toyi pungula? Kwatathana nombaanga yaNedbank yimwee yomoombanga dhomoshilongo shetu ndjoka ya simanekwa noonkondo molwashoka ohayi tu yambidhidha mokupungula iimaliwa yetu opo tu yande uumbudhi moshilongo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noya simana oshoka kehe ethimbo ohayi kala yi na omathigathano moka hamu sindanwa iinima ya yooloka ngaashi oohauto.

Owuna iimaliwa yoye tayi kana esiku nesiku na owa nyengwa mpoka toyi pungula, kwatathana nombanga yotango yopashigwana konomola 061306081 ndjoka hayi tukwathele moku pungula iimaliwa, opo tu yande oombudhi moshilongo shetu.

Ombanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhomo shilongo shetu noyasimana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho giili no giili komahangano gayolokathana . Otayi tseyitha nduno ethigathano moka tamu sindanwa oondola dhaNamibia eyovi limwe dhinasha nefuto lyo sikola yo kanona.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe nohashi tu kwathele mokukandula po omawupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu, moka mwa kwatelwa okufuta oosikola dhaanona yetu, opo ya mone elongo li li hwepo.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa, nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyi ili noyi ili moshilongo otamu adhika oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana, mwakwatelwa iikulya, iikunwa nosho wo iizalomwa.

Ombaanga ya venduka oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu ndjoka ya simana noonkondo molwashoka, oha yi gandja omakwatho gi ili nogi ili kaakwashigwana yo natango oha yi kala wo yina omathigathano, moka aantu haya kutha ombinga noku sindana iisiindanomwa ya yoolokathana.

Oshimaliwa osha pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka osho ashike tashi vulu oku kandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu. Ohatu shi longitha moku futa omeya, omalusheno, oku landa iipalutha noshowo iizalomwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka konyala kehe ethimbo ohayi kala yi na omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yi ili noyi ili ngaashi iimaliwa noshowo oongodhi. Ngele owa pumbwa ekwatho kwatathana nayo ko 061 2992222.

Oshimaliwa shaInda osho shimwe shomiimaliwa, no sha simana noonkondo molwaashoka aantu ohaye shi longitha mo ku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhawo, moka mwa kwatelwa okufuta oosikola dhaanona opo ya mone elongo lili hwepo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu. Oyi holike noonkondo molwaashoka konyala kehe ethimbo ohayi kala yi na omathigathano moka hamu sindanwa iinima yi li noyi ili. Ngaashi pethimbo lyuutalala ohaya kala ye na omakumbatha, omandini gomeya nosho tuu.

Iimaliwa oyasimana noonkondo molwaashoka ohayi tukwathele mokukandulapo omawu pyakadhi giili nogiili, moka mwakwatelwa, okufuta oosikola dhaanona, opo yamone elongo lili hwepo. Okulanda iizalomwa noshowo iipalutha opo aantu yaase kondjala.

Oshimaliwa osho shimwe sho miinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe. Ohatu shilongitha oku kandulapo oompumbwe dhetu odhindji ngaashi. Oku futa omalusheno , omeya osho woo oosikola dhaanona opo ya mone elongo lya gwana. Ohatu shilongitha woo okulanda iipalutha nosho woo iizalomwa.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oombelewa ndhoka dhinasha neshendjo lyoshimaliwa yiilongo yi ili noyi ili, tashi ningwa shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa uuna wa hala okuya koshilongo shontumba.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola dha yoolokathana ndhoka hadhi landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iizalomwa, iikunwa noshowo iikulya.

Mongaashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana moka mwa kwatelwa iipalutha, iizalomwa noshowo iilongitho.

Egumbo kehe lyopashinanena olina ehala ndyoka hali kala lyalongekidhwa nawa. Ohamu kala mwatulwa iipundi noshowo iitaafula yi li melandulathano. Omo hamu thikilwa kaantu mboka taye ya okututalela po. Ngele otatu talele komuthigululwakalo, otatu vulu okuliluka oshinyanga.

Muuyuni wanakanena ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola dha yoolokathana, ndhika hadhi landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iizalomwa, iilongitho, iikulya noshowo iikunwa.

Oshimaliwa oshasimana noonkondo moonkalamwenyo dhetu molwaashoka ohashi tulwathele moku kandulapo omaudhigu gi ili nogi ili ngaashi okufuta oosikola dhuunona opo wumone elongo lili hwepo ,okulanda iipalutha opo aantu kayase kondjala ,iizalomwa oshowo omuti opo aantu yamone epango lili hwepo

Oshimaliwa osha simana komuntu kehe molwaashoka ohashi tu kwathele oku kandulapo omawudhigu gi ili no gi ili moonkalamwenyo dhetu . Unene ohashi tu ambidhidha mokufuta oosikola dhaanona opo yamone elongo lili hwepo . Nosho woo oku landa iipalutha opo aantu yaase kondjala.

Ombaanga yoStandard Bank oyimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu Namibia oyasimana noonkondo molwashoka,

Oomvula otadhi ya dho otadhi yi oshowo ehumokomeho tali ende ta liya mongaashingeyi aantu oye na omahala gomalandithilo mpoka hapu kala pwa tulwa iipundi niitafula haya gandja nduno omwiha nenge uulalelo kaantu mboka ta yeya okutalelapo omahala gawo yo ya vule okwiimonenamo iiyemo ya gwana.

Mongashingeyi opo wu kandule po omaupyakadhi monkalamwenyo yoye owuna okukala wuna oshimaliwa. Molwashoka ohashi tu kwathele mokufuta omeya, omalusheno noshowo oosikola dhaanona opo ya mone elongo li li nawa.

Mongaashingeyi ngele ku na iimaliwa oto hupu nuudhigu miitopolwa yiili no yiili moshilongo shetu ota mu adhika oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana moka mwakwatelwa iizalomwa, iipalutha, iilongitho noshowo omiti.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo, oshoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili moka mwa kwatelwa ehangano lyoSustainable Development Awards, ndyoka lya pewa N$ 20 000.

Mongaashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Ohatu shi longitha oku kandula po omaupyakadhi giili nogiili moonkalamwenyo dhetu moka mwa kwatelwa oku futa iipangelo osho woo oosikola opo aantu yamone elongo lyili hwepo.

Oshimaliwa osha simana noonkondo, molwaashoka ohatu shi longitha oku kandulapo omawupyakadhi gayoolokathana moonkalamwenyo dhetu. Ohatu shi longitha oku futa omeya, omalusheno nooshowo oku futa oosikola dhaanona, opo ya mone elongo lyili nawa.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola dhoka hadhi landitha iinima yi ili noyi ili moka mwakwatelwa iikulya, iikunwa noshowo iizalomwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu na oyasimana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahango gayoolokathana. Ngele oto pumbwa ekwatho shinasha nombaanga yawo kwatathana nayo ko 0612992222.

Mongashingeyi ngele ku na iimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola dhayoolokathana, ndhoka hadhi landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iilongitho, iizalomwa, iikulya, noshowo iikunwa

Egumbo kehe lyo Pananena, olina ehala ndjoka lya longekidhwa nawa. Hamu kala mwa tulwa iipundi nosho woo iitafula yili melandulathano, mo omo hamu thikile aantu mboka ha yeya oku talelapo. Ngele otatu shi talele pomuthigululwakalo ota tuvulu kutya oshinyanga.

Oshimaliwa ohashi tu kwathele moku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili, ngaashi oku futa aanilonga, oosikola opo aanona ya mone elongo lyili hwepo, oku landa iizalomwa, iilongitho, noshowo iipalutha opo aanta kaya se kondjala.

Ombanga ya Nedbank oyimwe yo mombanga dhomoshilongo shetu noyiholike nonkondo molwashoka ohayikala yina omathingathano moka hamusindanwa iisindanomwa yili noyili ngashi oshimaliwa noshowo ohauto.

Mongashingeyi ngele ku na oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Aantu otaya ilongele kuyo yene, taya ningi oombete noshowo iipundi kwa gwedhwa wo niitaafula, opo ya wape okwiimonena mo iiniwe ya gwana yo ya vule okukwathela aakwanezimo yawo.

Oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ohashi tu kwathele moku kandulapo omaupyakadhi gi ili nogi ili, moka mwa kwatelwa okufuta omalusheno, omeya noshowo oosikola opo aanona ya mone elongo lili hwepo. Ohashi tu kwathele wo okulanda iipalutha opo aantu yaase kondjala.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga moshilongo shetu no yiholike unene molwaashoka ,ohayi kala yina omathigathano moka aantu haya sindana iisandonomwa yi ili noyi ili ngaashi oshimaliwa noshowo ohauto.

Iimaliwa oyina esimano enene monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka ohayi kwathele mokufuta elongo lyuunona opo yamone elongo lili hwepo ,okulanda omiti opo aantu yamone epango lili hwepo ,iipalutha noshowo iizalomwa opo aantu kaya ende omalutu kondje.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka, obashi tu kwathele moku kandulapo omaudhigu gi ili nogi ili ngaashi, okufuta oosikola dhaanona opo ya mone elongo lyili hwepo, noshowo okulanda omiti opo aantu ya mone epango lyili nawa.

Ombanga yaNedbank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ohayi kala wo yi na omathigathano moka aantu haya kutha ombinga nohamu sindanwa iisindanomwa yi ili noyi ili.

Ombanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho giili nogi ili komahangano ga yoolokathana osho woo oosikola. Ohayi kala woo yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yayoolokathana.

Mongaashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yiili noyili moshilongo shetu otamu adhika oositola , ndjoka hadhi landitha iinima yayoolokathana ngaashi iizalomwa , iilongithwa, iikunwa noshowoo iikulya.

FNB oyo yimwe yomoombaanga dho moshilongo shetu noyi holike unene molwashoka ohayi gandja omakwatho ogendji ko mahangano gi ili nogi ili. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa ya yoolokathana ngaashi oshimaliwa.

Oshipundi osho shimwe sho miilongitho, nosha simana noonkondo molwaashoka, oha shi gandja omutumba gu li nawa kaantu. Oho vulu oku kala ko uuna to lesha okambo koye wu ka hole. Oho vulu wo oku kala ko uuna to tala otv yomuzizimbe.

Oshipundi osho shimwe shomiilongitho nosha simana noonkondo molwaashoka ohashi gandja omutumba kaantu . Ohovulu oku shi kuutumba uuna tolesha oka holike mbo koye nenge totala oradio yomuzizimba.

Oshimaliwa osha simana noonkondo molwaashoka ohashi tuyambidhidhadha oku kandulapo omaudhigu giili nogiili moka mwakwatelwa osikola opo aanona yamone elongo lili hwepo, omalusheno noshowo omeya. Ohashi tukwathele woo okulanda iipalutha opo aantu yaase kondjala.

Ombaanga yavenduka oyo yimwe tomo mbaanga yasimana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili no gi ili komahangano ga yoolokathana nosho woo koosikola. ohamu kala woo muna omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yi ili no yi ili ngaashi iimaliwa .

Muuyuni wanakanena ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu otamu adhika oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana moka mwa kwatelwa iizalomwa, iilongitho noshowo iikulya.

Oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamweyo yomuntu kehe molwashoka ohashi tu kwathele mokukandulapo omaupyakadhi gi ili nogi ili, ngaashi okulanda iipalutha opo aantu yaase kondjala noshowo okufuta oosikola dhaanona opo ya mone elongo li li nawa.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena otatu hupu. Aantu mboka yena uunogo otaa ningi iipundi noshowo iitafula opo ya wape ya landithe yo yi imonene iiniwe ya gwana ya vule oku kandulapo omawutsadhi galwe moonkalamwenyo dhawo.

Oshimaliwa osha simana noonkondo, molwashoka ohashi kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohatu shi longitha okulanda omiti, opo aantu ya mone epango li li hwepo, iizalomwa noshowo iipalutha, opo aantu yaa se kondjala.

Ombanga yotango yopashingwana otayi tseyithile aantu opo yeye yuhale nosho wo oku nyanyukilwa pamwe nayo poshiputudhilo shopombanda sha UNAM momasiku ngatatu sigo gane nga malitsa taya tsikile wo koshiputudhilo sha NUST momasiku ngatano sigo ngahamano nga malitsa potundi otimulongo notiyali sigo one yokomatango.

Ombaanga yotango yopashigwana oyimwe yo moombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana nosho wo oosikola. Owa pumbwa ekwatho shi nasha nepungulo lo shimaliwa? Katathana nayo konola nohamano noyimwe ombali nomugoyi nomugoyi, noombali yeli yane

Ombaanga yaVenduka oyimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ohayi kala wo yina omathigathano mono aakuthimbinga haya isindanene iisindanomwa yi ili noyi ili.

Oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka ohashi tu kwathele moku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili, moka mwa kwatelwa oku futa omeya, omalusheno, oku landa iipalutha opo aaantu yaase kondjala, no kufuta woo iipangelo, opo aantu ya mone epango lili hwepo.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola dhoka hadhilanditha iinima yayoolokathana mokwa mwakwatelwa iipalutha, iizalomwa nosho wo iilongithomwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dho moshilongo shetu ndjoka hayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ngele owa pumbwa ekwatho lyina sha nepungolo lyoshimaliwa shoye kwatathana nayo konomola tayi landula 0612998883.

Mongaashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Aantu mboka yena uunongo otaya kambadhala oku nyangadhala ano taya etapo iipundi oosikopa nosho woo iitaafula ya wape ya landithe yo yi imonene mo iimaliwa ya gwana.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano yayoolokathana nosho wo koosikola. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yayooloka.

Ombaanga yaNEDBANK oyo ombaanga yimwe ndjoka ya simana moshilongo shetu

Oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe molwashoka ohashi ti kwathele moku kandulapo oompumbwe giili nogiili moonkalamwenyo dhetu. Moka mwakwatelwa oku futa oosikola dhuunona opo ya mone elongo lili hwepo. Noshowo oku landa iipalutha opo aantu yaase kondjala.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dho omoshilongo shetu noyi holike noonkondo, molwashoka konyala kehe ethimbo ohayai kala yina omathigathano kombinga yiinima yi ili noyi ili nohamu sindanwa iinima ya yoolokathana, moka mwa kwatelwa iimaliwa noshowo oohauto.

Ombaanga yoStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noyi holike unene molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ohayi kala wo yi na omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa ya yoolokathana.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho giili nogiili komahangano gayolokathana. Ngele owa hala ekwatho shinasha nombanga yawo kwatathana nayo konola nohamano noyimwe ombali nomugoyi nomugoyi ombali nombali, ombali nombali.

Mongaashingeyi ngele ku na oshimaliwa, nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa yiili noyiili moshilongo shetu ota mu adhika oositola ndhoka tadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikunwa noshowo iizalomwa opo aantu ya wape yasiikile omalutu gawo.

Ombaanga yaStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noyi holike noonkondo, molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ohayi kala wo yi na omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yi ili noyi ili ngaashi oohauto.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomombaanga dhomoshilongo shetu noyasimana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho goshimaliwa komahangano gi ili nogili. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa iinima ya yoolokothana ngaashi iimaliwa.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola dhi ili nodhi ili dhoka hadhi landitha iinima yayoolokathana, moka mwakwatelwa iipalutha, iizalomwa nosho wo iilongitho.

ONedbank oyo yimwe yomoombanga dhetu dhomoshilongo shetu noyasimana noonkondo molwashoka ohayitukwathele mokupungula iimaliwa yetu opo tu yande uumbudhi moshilongo. Kwatathana nayo ko0819592222.

Ombanga yaStandard bank oyo yimwe yomoombanga shomoshilongo shetu noyasimana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho ga yoolokathana komahangano gi ili nogi ili noshowo koosikola. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yiili noyiili.

Omalovu ogamwe gomiikolitha ngoka taga teya po noku hanagula po aanona yongashingeyi. Momagumbo itaya lala we, aakuluntu itaya simanekwa, oosikola otayi ikondo, esiku nesiku otali shi tali ka toka ya kalela owala oondingosho.

Iimaliwa ya simana monkalamwenyo dhetu odhoka ohqyi tukwathele okukandulapo omaupyakadhi gili nogi ili mola mwakwatelwa okufuta omeya, omalusheno, oosikola dhaanona, opo ya mone elongo kyili hwepo, iizalomwa oshowo iipalutha.

Ombaanga yotango yopashigwana oyimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu, noyasimanekwa noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gayoolokathana komahangano ogendji nosho wo koosikola. Ohayi kala woo yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yayoolokathana ngaashi omahauto nosho wo iimaliwa.

Ombaanga ya Venduka oyo yimwe yomoombanga dho moshilongo shetu notayi tseyitha ethigathano, mono tamu sindanwa embo lyedhina 'Millionaire in making', lya shangwa ku Laurens Boel linasha nelongitho nawa lyoshimaliwa.

Ehumokomeho sho tali ya iinima otayi ende kooshimwe nooshimwe . Aantu nale okwa li haya longitha uulehite okuminikila uuna yeli momilema, ashike mongashingeyi otaya longitha omalusheno.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombaanga yomoshilongo shetu, noya simanekwa noonkondo molwashoka oha yi gandja omakwatho komahangano giili nogiili. Ota yi tseyitha nduno okambako kedhina JBL hoka ka li nkena oondola dhaNamibia omathele gahamano nomugoyi ngashingeyi ondando ya ko oya kuluka noyi li poondola omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.